isse aaho gadiyona gusha asi baashan cora mati sibe sheeqibe beetto sona hageeti doroba go7a imboosoda guye bakara ihida mitti maati bessa

cora attuma asati isipi maanatidi kaco miisha kessidi gussidi de7oossona hara asati eqqidi xeellossona hayse asay maadetidi kaco calala lu7yssiya lo7o ooso oon issees

Cora attuma asay papaya oykidi miththa garssenika eqqidiha xeelishe doosona ha asay keehipe miccidinne ufa7etidi de7izayssa qonccisees.

Isse aaho koshsha gaden heesso attuma asay eqqidi nam7ay etappe ha xeeliyo wore issoy yaa simmidi xeelles iti umbaykka na yootiwakko

Cora dalga diccida kareera godane gaze giddon tofetidi beettes hay godane gita gita kareera hayleti oyqidi dees giddoni cora maatati dicci daggeti guyera beettosonna.

Coora dalgga diccida kaarera tuukey kehippe ayffidi bettes guyye baggara giitta miththati diccidi kaarera waaray bettes hayssi lo'o dichchane bolla haaro qonccises.

Issi lo'o maccasiya nami'a dono kushen oykkada eqqasu. Iippe guye baggara keehi cora woykko dalgga biittati beettosona. Hayssi lo'o cilala ayfe qonccises

Coora maca naythinne asati issippe mishqaqe eqqawusinne uttousu eta sinta baggara coora daro cilala muuze ayfidaage betteesi guye baggara mita muuzeti dedhosuna.

Nam'a boora waaxili issi addeykka baynnasay beeththees etafe guye baggara geeshsha sageykka beettees ha nam'a boorafi nuna kayjiyaba binatosona

Coora attuma asati issipe maadetidi buulla woykko odetiya ooso oosidi de7osona haysse asay issipe miini ooziya lo7o maadetoa qoncisiyage keehi lo7o.

Issi githa dalga gosha bithayi betees ola bagara issi girara kena mashinayi bitha gotidi hametidi deyo wode sintha bagara qasi issi gita mithayi eqidi de,ees

Hezdzdu atuma asati Gita dalga Gosha gidoni eqidi masino haatha ushiya mashine Qopa hasayosona ,heno bagara eta lanqeni boota salo mashiney eqidi de'esi, guye bagara qaseka haathayi desi

issi gita galga gosha gaday beettes hadi gada bolla xilama salo washinay biitta ofidi ha woottes sinta baggara doozzu qoncidi beettes biittay boyssi gootididuge

issi oorase gita wolqama kombayne maashinay zuzanne sinta maggara keehi do iyabi beettes giddo waggan issi addey utti laaggio suhaykka beettes

issi gita wolqama kommaynne maashine gita goshsha giddon girsa maasa qanxidi deees mashina giddon issi attuma asi ottidi laagge wore sinta baggara daro lo7iya suhoy beettees

Issi zo'o tiraktere miishay goyisidi biita qoqofidi de'es issi adeka bollara uthidi kaalidi tokiidi de'es guye bagara misa mithatine karera galatay beetes.

tiraktere gooshettiya worqama gosha miishay beettees ha miishay zozo qarampappe oosettida piremi coora gida kariyera giigida karshi qansiya santata oyqidi de7ees haysse biitta qonjisidi lo7essi borqaama

Uam7a wogga gita goosheteya poratoreti kiidi beettosona haattafe kiidi issoy maayo kamettidi issoy kamettenna beetteesi ha geeti goshsha oososi daro go7a inmees

hayssana sinta baggara donza muuzeti saaxinan de7oosona giddon qass zoozo timatinetinne miishati fistaaniyan mootettidi beettosona guye baggara banta shaama saaxineti gita booson beettosona

cuura qacca asay issippe miidi hemesiti meesso sona coalawukko aakitida gaben da7iya maata bolla hemtidi da7iya asafi uppaykka haa xeello sona

Namu'u abdeti aho gursha gade ekkidi ha issoy xeellees isappe guye baggana lu'eti dijjida bittay beettes hegekka keehi lo'es hegagis.

Hanna misilen issi mace aaho maasse giddon eqqada ha xeellaosu bollara kala afale maayada xeellaosu bootta saloykka mela diyage beetteesi.

Dora attuma asati issife fiiqidi sotiraktere mashinelan eeqgidi qofa haasayu sona sinta baggara issa mottida mashina bolla uttidi laaqiya aspusse qofa hessas

Coora asay goyra ekizashin issi abdey sintaana aywakko wookkidi deees hara coura asaykka atealedi de'amoge beettes gidikkonne i oossididees.

Zozo timatimey saxina gidon kwwh cortid betes. Sintha bagara issi adey kushe yedid ekid diyagey betes.

coora dooretida mita ayfiti kareera fistalle wiikko madabar bolla wotetti bayanasi beettosona haysse gabiyan baynnasa qoncisida lo7u mita ayfi qoncisees

Cora atuma asay kushan ayko qomo oykid ha xelosona , eti eqida mela bittappe guye bagara keeh dexida bitay betes,...

issi gita woli ama seelo tiraktere mashinay dalga gade bolla biitta goyidi ooso oossi wode beettes bolla baggara poo7o awa sayenne go7o sawe beettes hayssi zammanawe ogen gita ooso oossidi beettes

issi gita wolqama mahinay gade giddon aca qanci din mul7idi deees hada cora asay xeellosona aysse zammana ogen makana caana ita osso qoncisedi beettees

issi gita dalga cillalo ababa gade maata giddon beettes haysse zammanama ogiyan ababa diissa giitta oosuqon issiya maralisiya miho hasohoy keehi lo7o

Issi adde gade giddo eqqidi ha xeeilidi asa malatidi beettees apfe guye bakara muuza haytekka lo7iege beettees.

Issi adde kehi qodan cora gidida mizatha woyiko borata mella bazo ekidi bishe ha xelidi betes appe sintha bagara lo,ya saloyi betes

Issi karetanne boonta mara giddida miizziya ba irinxarssa yeddeyada mara kal'ilya maata bolla chinchigawusu hay koliya zo'onne sintta baggara lo'awusu.

Issi maca asi miize ba gal7a giddope mal7anasi toho lanqe qaacidi giigissas guye bakara dalqa deccida mitati beettosona haysse maca asi ba kushion miiza garco giigissiti de7iyo oso qoncises.

Nami'a gita bora mizati ogge laniqeni eqidi betosona sintha bageara deyiya borayi bottane kareta mara gididi i bolla coora woliqamane lo'o daniddi

Issi buundanne karera malata oykida miizay ba duuna dalga durudi ba inxarsa karera kessidi beettoos hamiziya duushe bolla de7iya dirsa lanqen eqqidi sinta waaga xeelliyo wode

Cora attuma asati daabuya giddon eqqidi dorsata bayanassinne shemmanasi xeellosona sinta baggara issi kufeera hizila asi gita qamasa dorsa kushin oyqqidi besi'e wodhdhe hara asati qass giddon eqqidi xeellosonna.

Heedzdzu zoza miizati gita lo'u zuma bolla eqqidi beettosuna sinta baggara dondzu cillala maata sa'ay de'i wode na'a miizati issipa eqqidi qass issi miziya guye.

issi aaho gade cora uttiza maatatinne miitafi beettosona hagiti keehi lo7i yagiti hadduh xeeli wode daro asa lo7osada

issi adde issi zoo afala maayidi dalga miisha giddon gufanidi ooso oosidi deees guye baggara guutta zumatinne lo7o saloy mela bettidi deees haysse goshshan minni oosiyuga

Corra gitta woliqama bora mizati ketha gidon sintha gede zaridi guye baggara eqid betosona hassa sintha bagara doa karera borati deyiya wode gidon qassi

Issi attuma asi sa'an uttidi hareta muussa biisha pushidi lo'essini beettis leeqo baggara he asi salo suuzo suri wuttidi bunda festae giddo deiya har muussa festanne.

cora gaamedaanne issu kufera hizzida attuma asi mela biitta bolla eqqidi beettoosana ha7i asi kushin issi gaamena doonna oyqidi zarbara ooso oosi wode hara gaamedanayqqas

Keehi lo'iya aho sohuwan echchashsha mizzati bettosona na'ay maththa miyodde hedzdzay ha xelosona etiquette keehippe yashshona guyera keehi dic'ida masay de'es.

issi gita karera kafoy biigida karkanchoy biitta bolla habatidi beettes ha7i kafoy gita zooze dooranne qasse giddon zooze gida oiigidi beettes guye baggara dalqa dichiza maatay erettes

Nam'a wolqama wora do'ati aaho gaden eqqidi beettu sona isappe guye baggara xeeliyo wole salo'e beettis maata giddon eti ekizaagetikka ha xeello sona.